Maangy gis benah dorm, dorm ju torlu ni garab la, garab bii mingui amm aiiy hohbb, hohbb yii njungy vertah, dorm bi mungy vertah chi hohbb yii, hohbb yii tamit bari, hohbb yu bari la.

Maangy gis aiiy dehfu kai, dehfu kai ndokh, den koi rohteh, dehfu kaii yi njom njarr la, bena bii dafa honhu, benen bi dafa njull.

Maangi gis jigéen, jigéen baañgi, yar ay ganaar. Ganaar i,dañg weex, jigéen baañgi sol lu ñuul, woodo malaan. Malaan baañgi am ay rëdë yu weex ak lu bulo. Ganaar yi, dàñge weex, luñuy leekee lu weex la Am na lu xoñgu, ak lu werta.

Mangy gis aiiy dorm, dorm yi dormi garab la, mungy am aiiy hohbb, hohbb yii dengh vertah, dorm bi mungy am aaiy tupu tupu, njungy am nehteh am vertah.

Mageh giss jigeen jigeen bagi taxaw mugi am karaw bu nuul mogi sol roba mogi am ay lam ak ay jaaru jigeen bagi taxaw si birr neeg.

Mage gis jigeen jigeen ba ngi taxaw mugi am jaaru ak ay lam ak ay caxx mugi musooru mogi ameh kalpe kalpeh bu weex mogi sool kompalet kompalet bu nuul.

Mukeh kess ay njateh korr nukeh toog , nugeh sool ayy yereh , ayy combolet la , combolet yu duroh , combolet bu mbeseg la , njarr yakeh sol ayy perr yu jul , kehna kajeh sol dalah bu weeh.

Maaga gis keesi nen. Keesi nen yi am na jiróom benne ràng. Jiróom benne ràng gi, ràngu nekka, am na jiróomi nen. Nen yi dañ xongu.

magis opp pkente kaayla kenti kaay ndoxkmunka kent kaay dall

Magi giss mandarga yi mandarga la mugi amm ay benda benda yu neeteh ak lu bulo mandarga bi momm si bopam mogi am lu bulo mugi amm lu neeteh.

Maangy gis pous pous, pous pous bi mungy hehpp, mungy hehpp aiiy dorm, dormyi johnju garab la, yii nung len less, yii lessungh len, yungh lessut am na yu nehteh, am na yu vertah.

Mageh giss ay xoop ak ay totorr xoop yi deng wertah am ay xoop yu netex y tontorr bi dafa netex tex mogi am lu xonko si degi bi.

magis benn teere teere bi mingi am ay mbindi mbindi yi den nyûl teer bi amna lu nate amna lu bula amna lu xônk ak lu weex

Maangy gis aiiy mandarr gah, mandarr gah yii, mandarr gah yii poupeh la, poupeh, mandarr gah yii amna aiiy bindue, bindue yu vertah ak lu wekh ak lu honhu, amna tamit ahbb aiiy bideww, bideww yu honhu, njehti bideww.

Magi giss mbopa mbopa bi mbopi guneh la guneh gi guneh bu jigeen la mogi aam karaw bu nuul mogi sool mbubu bu nuul mboba bagi aam ap benda benda yu weex ak ay reda reda yu weex.

Magi giss bena laal laal bi nyun ko laal mogi aam lu weex nyu gi tek si kawam lu bulo amna ay njegenay am na lampa.

Maangy gis aiiy takue dehrrre, takue dehrrre yaangy tok, njom njur nirol leh yehreh, nju sol mbahanah yu njull, mbubu yu wekh ak binda yu njull, njom njehp njungy tok.

Mangeh kess benna jigeen , jigeen mba geeh letuh , lehtuh yeh letuh yu null laah , kowarbi dafa kuduh , mugeh sool compolet , compolet bi dafa emm ayy culoor , culoor bi bokut amna luweeh amm lu honha.

Mange gis ay netal, ay netalu nit ak kuy dawal welo, mange gis tamit abiyon, ay abiyon ñu ngi texaw, ay net yu bari nyi ngi ame seen saak